Paɣa n ʒiya n chimdi waagashe o pun chimla shɛli ka yaa zali ka na ŋmahari shɛŋa o ʒila kuɣu zuɣu n chimdi waagashe maa tahabili puuni ka o chimdi waagashe maa ka tahali maa tam kuripooti zuɣu

Niraba n laɣam ʒɛya bi yɛla kali niɛma ka ʒinʒi kuɣusi zuɣu bi tola katalɛma nima ka pili kaya zipila bi shab ŋmaligimi yuundi taba bi niɛma maa puuni shab yɛla neen piɛla ka shab yɛ neen dozima ka shab yɛ neen ʒiɛhi

Niraba ayi n bɛ baabirin shop ŋunbala maa ʒila kuɣu zuɣu ka baaba maa chɛro baaba maa zaŋla tani piɛlli zaŋ pobo ka naan mali mashin n mali chɛri o zabiri maa baaba maa pilila zipiligu ka gba yɛ neen piɛlli

Paɣa n ʒiya n kohari chinchina chinchina maa galisiya pam chinchina maa nahangbana maa gba nyɛla din galisi o dumi do chinchina maa zuɣu chinchina maa shɛli nyɛla zaɣ dozim ka shɛŋa booi zaɣ ʒiɛhi ƶiɛhi ka shɛŋa booi zaɣ piɛla

Bihi ayi n ʒiya ka ŋunbala maa pamdi yino ŋun pamdi maa ʒila kuɣu zuɣu ka bin pamdi so maa dabiya afi ka o zaŋ n tim o zuɣu ni n pamdo bi zaaha yɛla neen piɛla ka so baatoro nima ka yili ʒɛ bi nyaanga

Lora bibaayi n ʒɛya lora maa nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka ɛskavɛta nim ayi ʒɛ n baɣali ɛskavɛta nim maa peentila zaɣ dozim ɛskavɛta nim maa toorila tankpaɣu n mali niŋdi lora maa puuni bi zaaha laɣammi ʒi boɣali puuni n tumdi laa tuma ŋo maa